Dɔba ne pɔgeba a are ka bamine a vɔgele zupili peɛle kyɛ ka ba mine a vɔgele zupili zeere a dɔɔ kaŋa arɛɛ la agbole kaa saazu a kyɛ haa o noɔre.

Dɔɔ ne pɔɔ ane Bibilii la a pɔɔ la zeŋ a su soɛta kaa dɔɔ meŋ a dɔɔ teŋɛ sogɔ. Ba eŋ la tontonubontoore. A bidɔɔle kaŋa zukɔgle waa la sɔgle, kyɛ ka felaware a biŋ a eŋ bootebili poɔ a biŋ ba nimitɔɔre. A pɔɔ leɛ ne o nu a nyɔge nra felawa kaŋ.

Bibiiri la a zeŋ, kaŋa de la o nu nyɔge ne o noɔre, ka kaŋa meŋ a de o nu a ti ne kuree. Kaŋa zeŋɛɛ la a de o nu a nyɔge ne o gbɛɛ. Ka kalɔɔŋmaa a biŋ a ba nimmitɔɔre, ka bɔtɔre meŋ a biŋ a ba nimmitɔɔreŋ.

Yԑre puori puori die la a are, ka dͻbͻ ane pͻgebͻ a are a ŋmendie. Ka lͻԑ a are a die zie ka dilee a are a kͻge a die. Dͻͻ kaŋa maala la kͻͻle kyԑ de onu a nyͻge ne o kͻkͻre.

Pɔgeba bayi la a are, ka ba zaa bayi a pɛgele baagere. Ka bibiiri bata a are ba sonsooleŋ ka bayi a su kpare peɛle a seɛ ka kaŋ seɛ kuri sɔgelaa. Ka kaŋa meŋ a seɛ munhuri pelaa. kyɛ ka lɔpelaa a are ba puoriŋ.

Yɛre dɔbɔ la a zeŋ a yɛre ŋmendie poɔ ba gbi la dumo ka bamine a vɔgele zupilipeɛle ba eŋ la nyɔbogi-woore ka a mine e bonsɔgelɔ ka a mine meŋ e bompeɛle.

Dɔba ne pɔgeba la a are. Ka mine su kpare sɔgelɔ. ka kũũ daga a biŋ ba nimitɔɔre ka pɔge kaŋa a are kɔge a kũũ daga a su kpare sɔgelaa ne kuri sɔgelaa kyɛde pɛnzeɛ a vili o kɔkɔreŋ.

Dͻbͻ banii la a do are kyԑnse zu, ka ba mine a vͻgele zupili dͻre. ka hama a biŋ a sola panԑl kaŋa zu sogͻ. Ka kaŋa vuuno ka o zԑle boŋkaŋa a teŋԑ poͻ. Ba mine zeŋ la, kyԑ ka ba mine a are.

Mui ne bɛŋ dogere la a biŋ, ka ba de zeɛre a dɔgele a mui zu, a de hyɛldogere a pere dɔgele amui zu. Ka nɛne be a mui zuŋ. Ka bɔɔgeɛ a dɔgele a mui zuŋ. Ka ba ŋma gyenlee meŋ a dɔgele a mui zuŋ.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

Lɔɛ anaare are la a lɔɛ kãã eŋoo zie, ata e la lɔsɔgelɔ kyɛ ka bonyeni a e lɔbuluu, dɔɔ kaŋa are la a lɔbuluu seɛŋ a ennɛ a lɔɔre kãã, o seɛ la kuri sɔgelaa a su kpare zeɛ.

Dͻͻ la a dͻͻŋ, a pԑgele bone o nuiŋ a kyԑ la kyuri o zu a kaara teŋԑ sogͻ, ka kõͻ a eŋ bͻtole poͻ a biŋ a dͻͻ nimitͻͻreŋ. Ka bidͻͻlee a are a ba su kparoo a de o nu a nyͻge ne o toori taa

Pɔɔbɔ bayi ane dɔɔ la a are gaadiŋ poɔ, ka a pɔɔbɔ bayi a su kparɛɛ ka a waa giriiŋ. A kaŋ kyuree la a de o nuuri zaa ayi a nyɔge ne a boŋguolo ŋa mine naŋ buli, kɛ ka dɔɔ kaŋa a are o puoriŋ a meŋ leɛ kyuri.